shirya abinci cikin farin ciki wato shirya abinci abu ne da ba a ake ba a iya rayuwa sai da shi to duk lokacin da aka ce mutum zai shirya abinci yana farin cikin cewa wannan abincin abu ne da zai ba duk wanda ya bawa zai kasance cikin farin ciki sannan daman shi ɗan adam sai ya ci yake rayuwa to idan mutum yana so ya shirya abinci cikin nishaɗi da farin ciki mutum ya samu waje ya nage tsaftatacce sannan kuma ya samu abinda wato shirya wannan abincin na farko dai mutum ya kasance yana da kicin na sa inda mutum zai je wato ya dafa abincinsa ya kasance yana da kayan abincin da zai dafa ɗin imma abinci ne kalar namu na Hausa imma abinci ne wanda yake na turawa mutum ya zo ya samu waje ya hura wuta ya ɗauko murhun shi ya ajiye sannan ya ɗauko ruwa ya tafasa bayan ya tafasa ruwa ya ɗauko imma shinkafa ne imma masara ne imma hatsi ne duk abinda dai ya saukaka a gare shi zai dafa to ya ɗaura to kaga ya samu wannan wuta kuma ya samu abinda zai dafa to hakan zai sa ya kasance yana cikin nishaɗi da kuma farin ciki wajen dafa abincin sa hakan zai yi daki daki har ya zuba har abinʧinsa ya kai matakin da za`a ce ya nuna ya sauke in yai ɗora mija abinci ne wanda ake ci da miya sai ya zu:ba miyan sa wato ya ɗora akan wuta ya jira miya ta nuna bayan miya shi ma yayi ya nuna to daga wannan lokaci cikin yanzu abinci ya yi an dafa shi cikin nishaɗi da farin ciki saura kuma a zuba ma mutane su ci su ji daɗi suma daman an yi ne dan mutane su ci su ji daɗi so wannan shi ne wato dafa abinci cikin farin ciki

Karya kumallo da safe a ƙauyuka Africa ya kasance karya kumallo a ƙauyukanmu na Africa abu ne mai sauƙi don saboda abu ne da ake a hannu wanda dukkan gidaje a Africa ko a ƙauyukanmu na Africa suna anfani wajen kiwo da kuma noma. Kasancewar waɗannan abubuwan da ake da su na kiwo da noma, ya sa karin kumallo ya kasance da sauƙi wajen mutanen ƙauyuka. So ya kasance idan suna da abinda suka tanada na noma wanda daama in an yi noma akan aje ya kai har shekara, so sai ya kasance da wannan abin kuma ake anfani har zuwa shekara ta kewayo. So ɗaya daga cikin abinda za a yi anfani da shi wajen dabbobi kuma shi ne akan tatsi nonon dabbobi ai anfani da shi wanda kaman akuya kaman shanu kaman raƙuki dukansu dabbobi ne da suke da nono. So duk lokacin da aka ce wannan dabba tana shayarwa gari yana wayewa lokacin karin kumallo ya yi za a je a kama wannan dabba da take shayarwa, a tatsi nononta, in aka taatsi nononta. Sai a zoo wani lokaci a dafa shi a yi tantakwashi da shi domin a ci. Wani lokaci kuma za a yi anfani da tsuran nonon ne shi kaɗai wajen anfani da ko abinda ya shaafi cincin ko fanke ko waina. Sai a haɗa a yi wato karin kumallo da shi a wannan lokaci. So hakan ya saka karin kumallo a ƙauyukanmu na Africa abu ne da ya ke mai sauƙi.

girbe da kuma ɗauke abun da aka: girbe zuwa gida ko zuwa ga kasuwa duk lokacin da aka yi shuka ta kai shuka sannan ta kai lokacin da za`a yi amfani da shi to a wannan lokacin mai gona zai shirya wa.,. girbe gonansa wannan da zai zo ya samu inna yankawa ne ya yanke inna sarewa ne ya sare inna tonawa a ƙasa ne ya tono wanda shukoki daban daban suna da hanyan girbe wansu kala daban daban to a wannan lokacin mutum zai zo da dukan abun da ya shuka ya samu ya girbe bayan ya girbe ya samu ya tara su a waje ɗaya idan ya tara a waje ɗaya gabaki ɗaya watau ya gama girbe wanshi bashi da komi a wannan gona na tonawa ya tona na sarewa ya sare ya haɗa su a waje ɗaya sai nan a sami buhu akwai wa`yanda sai an gyara za`a zuba a buhu akwai wa`yanda kuma ba tare da an gyara ba haka ake amfani da shi sai a saka shi a cikin buhu gabaki ɗaya a ɗau ɗaure wanda ko wani yanayin abun gona akwai kalan buhun da ake amfani da shi so idan aka saka su a buhu aka jera su aka ajiye daga wannan lokaci kuma sai ya samu abun da zai ɗauka mai daga wannan gona zuwa gi:da idan zai amfani da shi a gida ko kuma zai aje a gida wanda zai kai “store” ma`aji zai ye ya ajiye a ma`ajiya ko kuma zai kai kasuwa daga wannan gona ya kai kasuwa sai ya saida wannan wanda shi ne ake kira girbi da kuma tattara abun da aka girbe domin kaiwa gida ko kasuwa domin ajiya ko sayarwa

girbe masara Masara shuka ne ko kuma in ce abu ne da ake anfani da shi wajen ci abu dafa abinci dashi da sauransu.to Masara akan girbe shi ne idan masara ya kasance ya girma ya kai har ya yi goyo. idan masara yayi gojo to daga wannan lokaci in an san da cewa fa yanzu wannan masara ta kai a girbe ta. so na farko abinda za a a yi shi ne za a zo a samu dukkan wani masara da yake ɗauke da zangarniya a jikinsa to wannan zangarniyar za a samu a kakkarya a kakkarya Wanda daman wannan zangarniyan shi ke ɗauke da masaran da ake so din. To sai ya kasance iya zangarniyan za a kakkarya banda itatuwan wato shi asalin masaran. To za a samu wannan zangarniyan na kowane itace ko kuma ko wanne shuka, sai a samu a kakkarya-a-kakkarya a kakkarya ana jefarwa ana karyawa.ana jefarwa Bayan an gama karya na dukkannin gonan sannan kuma ko kuma a samu wasu suzo suna bi suna tattarawa dukkan wani zangarniya da aka karya ana tarawa ana tarawa a waje daya. Bayan an gama gaba ki ɗaya da gonan sai a tattara su a ciro su fili, sai a sannan a ɗakko wannan zangarniyan kuma a ɓaɓɓare- a- ɓaɓɓare a ɓaɓɓare sai ya kasance an ɓare ɓawon da yake bayan wannan zangarniyan masaran sai a zo a tara su waje guda ɗaya. Idan an tara su a waje ɗaya sai a kai gida ko kuma a kai kasuwa ko kuma a wannan wajen sai a samu injin ɗin da zai kuma cire wannan masara daga jikin totuwan nasa domin amfani. ku kuma a barsa a jikin totuwansa don saboda zai fi jimawa zuwa ga wani lokaci. Amma idan kuma ana so a zuba a buhuhuwa a je a siyar, sannan to shi ne za a siyar da shi a jikin totuwarsa a sa a buhu dan a kai kasuwa a siyar.

Girbe abubuwan da suke wato ajiye `ya`yan su a cikin kasa, idan aka ce shukoki ko kuma abin amfani na gona wanda suke ajiye ko kuma suke sa amfanin su a cikin kasa, sune misali Kaman su dankali, Kaman su gwaza, Kaman su a karas da sauransu, wa`yannan abu a shuka da muka lissafa su gabaki dayansu sukan ajiye ko kuma sukan ajiye amfanin gonansu a kasa, so lokacin girbi idan ya kai girbi to su girbinsu ya bambanta da sauran shukoki wanda za`a zo imam sarewa ko a yanka kaman yadda zaka ganshi a fili a`a su na su a kasa suke sawa, kaman su gyada, so duk lokacin da aka ce lokacin girbi ya yi to mutum zai tono su ne a cikin Ƙasa, za`a zo a tono su a cikin kasa in aka tono wanda yake da jijiya za a yanke wanda kuma daman da shi da jijiyan na sa gabaki daya ko kuma tsuran shi da ya fito cikin saman ƙasa duk kaɗan ne za a tono a cire shi dukka, so in aka tono aka cire a wannan lokacin kuma ya kasance an samu amfanin gona to wannan amfann gonan shi ne abubuwan da za a yi amfani da shi, to na yankewa sai a yanka, wanda kuma ba za a yanka ba za a tafi da jijiyan na shi za a je idan aka ga mai siya ya siya ko kuma wajen gyarawa to sai su gyara shi su yi amfani da shi, so wannan shi ne hanya da ake bi a girbi dukkan wani shuka da yake yin `ya`yansa a cikin Ƙasa.

Taimako a cikin gona Dayake ita gona abu ce da akan yi anfani da ƙarfii da kuma abubuwan noma. so sai ya kasaance dole sai ana samun mataimaka a wannan kewayen mataimaka da suke kewayen gonaki sukan taimakawa da abubuwa da yawa. Misali kamar, abinci, ruwan sha da sauransu. To duk wanda aka ce yana neman mataimaki ne a wannan ɓangare to abubuwa da yake yi wasu lokuta sun haɗa da, a haɗa abinci a dafa abinci ga ma’aikataa a wannan gonan ko kuma a samo ruwan sha ga ma’aikata a wannan gonar don duk lokacin da aka ce mutum zai zo ya wuni yana noma ko kuma ya zo yai ta noma wataƙila a ƙasan rana to dole zai nemi abinci zai neemi abin sha. To waɗannan mataimaka da suke kewajen gona za su taimaka mashi da wannan ruwan sha ko kuma da wannan abincin. hakazalika wasu lokutan mataimaka da suke kewayen gona sukan taimaka wajen koran dabbobi da suke zuwa su ci shuka ko kuma su zo su lalata shukan Saboda duk lokacin da aka ce an yi shuka ya kai anfani ya fito, to wasu lokutan dabbobi sukan zo su ci anfanin wannan gonar. Ko kuma sukan zo su bi ta kan wannan gonan koda ba ci za su yi ba sai ya kasance sun lalata wannan shukar. To mataimaka da su ke wannan ɓangaren gona sukan taimaka wajen koran waɗannan dabbobi don kar su ɓaata wannan shukar. Hakazalika sukan ba da tsaro ma ɗan adan waɗanda suke zuwa su yi sata a gonaki, idan akwai mutum mataimaka sukan hana waɗannan satan

yanayin kasuwa bayan girbi yanayin kasuwa bayan an yi girbi yakan canza sosai don saboda kafin a yi girbi kasuwa yakan kasance wasu lokutan babu abubuwa ko kuma babu kaayan wato noma. So duk lokacin da aka ce an yi girbi yanayin kasuwa yakan canza yanayi ne da yake kasancewa in ka zo kasuwa a wannan lokacin za ka ga cewa dukkan abubuwan da aka girbe a gonaki to an kawo an jibgesu a kasuwa don saboda a saida anfanin gona sannan kuma a sayi abinda yake na buƙatu. So wannan yanayi yakan kasance yanayi ne mai ƙayatarwa saboda idan ka shigo kasuwa a wannan lokaci dukkan wani ɓangare da za ka juya ko ka duba za ka ga cewa za ka kalla nau’uka ne na kayan marmari, na kayan abinci wanɗanda an girbo su an kawo su kasuwa. Daman dukkan wani manomi yakan yi noma ne don ya ci ko don ya siyar ya biya bukatunsa. Idan aka samu aka yi girbi akan kawo su kasuwa a wannan lokacin. So yanayin kasuwa yakan canza ma ta yanda zai kasance mutani sukan cika a wannan lokacin. Wanda ba su yi noma ba zaa su zo su siya abin da aka girbe. Wanda sukai girbi kuma zaa su kawo abinda suka nomee sannan su saida su biyaa bukatunsu. To idan ka shiga za ka ga cewa kasuwa yaa cika ko kuma za ka ga cewa abubuwan da yawaa wanda kaafin ai girbi babu ko kuma za ka ga koda ka nema da kuɗinka ba lallai ka samu ba a wannan lokacin in ka shigo kasuwa za ka same su don saboda an yi girbi an kawo masu.

Girbe dankalin Hausa, maza na girbe dankalin Hausa, dankalin Hausa ya kasance aa dankali ne da yake yi a cikin ƙasa wanda shi shuka ne da idan manomi ya shuka shi har ya kai lokacin da ya kai amfaninsu sara ko kuma su fita to amfanin shi ne yakan yi shi ne a cikin ƙasa, to maza sukan girbe wannan dankalin Hausa ta amfani da fartanya domin tono shi a cikin ƙasa, hakan ya sa dole sai an yi amfani da ƙarfi wajen girbe shi, ba Kaman sauran shuka da in an zo kawai za a yanke ko kuma a karya to maza za su yi amfani da fartanya su tono shi su rinka tonowa suna karkaɗewa suna tonowa suna karkaɗewa sai a samu ko yara suna tattara wannan abin da aka tonona dankalin Hausa wanda in aka gama tonowa aka gama tonowa sai a zo a shashshare a wanke sannan kuma sai a samu buhu ko kuma wani abu makamancin haka a tara su a waje ɗaya So wannan shi ne girbe dankalin Hausa wanda maza ne sukan yi shi yawanci dan sabo da aikin karfi da yake ciki sabo da sai an tono shi domin shi a ƙasa yake yin `ya`yansa, hakan ya saka yakan buƙaci ƙarfi yin shi ba wannan shi ne girbe dankalin Hausa wanda maza sukan yi shi da fartanya domin tono shi

Abubuwan da ake yi domin karya kumallo ko kuma tanadin abinda za a ci na karin kumallo. Abubuwan da ya kasance akan yi shi na yau da kullum ko kuma yau da gobe domin karin kumallo sun haɗa da, duk lokacin da gari ya waye za a samu wuta a hura domin tanadin karin abin da za a ci dun saboda dukkan gidaje akan yi karin kumallo da safe kafin kuma a fita zuwa wajen ayyuka. Abubuwan da ake yi yau da kullum dominsa da safe shi ne a samu itatuwa a haɗa a hura wutan. Bayan an hura wuta a samu a je a yi wanke-wanke a wanke tukwane domin anfani da su wajen yin girki. Bayan an yi wanke-wanke a tanadi kuma abin da za a daafa in an zo murhu. Za a zo a haɗa murhun a ɗaura wannan tukunya da aka wanke sai a ɗakko waɗannan abubuwa da aka tanada domin karin kumallo sai a dafa shi, in aka dafa, sai a rabawa yaran gida ko jama’an gida. So waɗannan abubuwan su ne ake yin su yau da kullum wanda dole sai an yi su kafin a ce an tanada ko an shirya abinda za a karya kumallo da shi da safe wanda dama shi ne wanda muka ce karin kumallo shi ne da safe. Waɗannan abin akan yi su ne yau da kullum don saboda ai karin kumallo a rabama mutanin gida su ci su samu ƙarfi ta yadda zaa su fita don nima ko don karatu.

Uwa na ɗauke da ɗa a bayan ta tana shirya abinci mata a al`ada sune muka sani suke shirya abinciwato su suke girka mana abinci domin mu ci to wanan Uwa tana ɗauke da ɗa a bayanta tana girka abinci wanda ga nan tukunya a gabanta ta zuba ruwa ta ɗora abinci sannan kuma a kan wuta, wato ta ɗora wannan tukunyan a kan wuta ganin wuta na ci ga hayaƙi na tashi ta ɗauki ɗa a bayanta ta goye shi yana bacci ita kuma ta zo tana girka abinci tasa wato hannu ko kuma tasa mucciya a cikin wannan tukunya ta jujjuya abin dake cikin wannan tukunyar ganin cewa ta ɓare sannan kuma da damuwa da kulawa da ɗan da take da shi ta ɗauko shi a bayata goya shi sannan kuma ta o take girka wannan abincin wanda wannan abincin in an gama shi ma yaron yaron a bashi ya ci ko kuma a raba ma sauran jama`a na gida Wannan Uwa kenan hakan yana nuna mana kulawa da Uwa ke da shi ga `ya`yanta duk da cewa girki abu ne mai wahala amma bai sa hakan ta bar ɗan ta yana kuka ko yana makamancin haka ba, a`a ta goya shi a bayanta sannan kuma ta zo bakin murhu tana dafa abinci shi kuma yana bayanta hakan bai hana ta girkin ba. Haka zalika, shi wannan girkin bai hana ta kula da ɗan ta ba har ta goye shi ta zo take girki.

kiwon kifi kifi abu ne da ake kiwonsa ko kuma abu ne da aka sani yakan rayu a cikin ruwa ko kuma koguna wanda za a je a iya kamo su to amma akan iya kiwon kifi a cikin wurare kamar mutum ya gina a gida ya yi kiwo sannan kuma akan samu gulbi wanda wannan kamar yadda muke gani gulbi ne ake kiwon kifi tarwaɗa a cikin sa akan tara su a ciki wanda dama shi tarwaɗa yakan rayu ne a wuri da yake da laka sannan kuma da ruwa to wannan gulbi ko da ruwa ba da yawa ba ne in dai akwai laka shi kifi tarwaɗa yakan rayu a cikinsa dukkan wanda yake kula da wannan gulbi zai kasance dukkan wani kifi da za a samu na tarwaɗa to nasa ne to kifi tarwaɗa akan yi kiwonsa a inda yake gulbi ne ruwa yana kwanciya wanda wannan gulbi kuma ba wani zai gina shi ba a’a dama ya kasance a asalinsa ruwa yakan zo ya taru wannan wurin sai mutum ya kasance ya samo kifin tarwaɗansa ya zuba a ciki yadda waɗannan suna rayuwa yakan zuba musu abinci a ciki suna ci har su girma ya kai lokacin da za a yi amfani da su sai mai su ya zo ya samu ya tsame su gaba-ɗaya ko kuma ya tara ya cire ya je ya sayar da waɗannan kifayen to da haka mutum zai iya yin kiwon kifi tarwaɗa a inda yake gulbi ne rami yana tare da laka sannan kuma akwai ruwa a cikinsa